tekki jigéen USAID <hesitation> appui technique <hesitation> United propose protical action Jokolante SBC4D <hesitation> ak Université Californie Santa Cruz <inhales> ñoom ñoo leen di accompagné ci <hesitation> émission bi numéro bi 33 la <inhales> 967 43 00 yéen a ngi ci Louga FM RTS <inhales> Soxna Jalle lañu dalal fii nii Amady Ba di <hesitation> tenir li nga xam moom mooy émission bi mu ngi noonu ñu nekk di waxtaane lii di <hesitation> Fapal ba tay ñu tolloon ci ponk bi nga xamante ne mooy semence bi <hesitation> dégg nga kooku di Soxna Jalle maasàllaa comme dafa ko xam maitrisé ko lool mu ngi fiy tudd ay prés base ak yooyu yépp defenaa ne suñu mbokku baykat yi dinañu gën a comprendre li nga xam ne moom lay wax <inhales> <hesitation> ci avantage bokku nekk membre Fapal par rapport ak semence yi tey jii ki ci bokk ak ku ci bokkul lan mooy doon différence bi buñu tollee ci war a am semence bi
xam nga ki ci bokkul moom wax dëgg kooka ki ci bokk moom yombalal na moom pour mu jot semence am
yombal na ko
ndax am na ci biir groupement bi la jógee présidente groupement bi mu ngi taxaw pour moom bu defee dañuy def ay demandes rekk ñoom dañuy dem jëli li nga xam si moom mooy seen semence ca waxtu wa waaye ki nga xam ne moom bokku si daañu la jaay nag ndax Fapal dafa yaatu ginnaaw ndax du beddi

maanaan daal li gën a wóor daal mooy ki bokk ak ki bokkul bu doon benn la ki bokk lañuy jox
waaw moo ëppale moom <laughs> moo ëppale moom <laughs>

<hesitation> <hesitation> Fapal nee nga léegi mu ngi Kell mais seen zone d' intervention ci biir région bi fan ak fan la
<hesitation> mën naa ne ne ci <hesitation> commune yi nga xam si ne fu mel ne commune Mdiediene commune Bading <hesitation> commune Ngueune Sarr ak <hesitation> commune Kell Gueye yooyu yépp Fapal mi ngi fiy yëngu même daaw bi ñuy def seen émissio yi fu mel ne <hesitation> waa waa Fatick ñoo ñëw ci émission Jokalante bi
waaw
fi lañu doon wootee ba di fi jël semence
ak ñi nga xam si ñi ngi féete côté Fouta kon yaakaar naa ne <noise> mbir mi te ñooñu bokkuñu ci <noise> Fapal waaye bonofisoo nañu <noise> si ndax li tax mooy déglu nañu émission bi <noise> laaj fan lañu mën a jaar ba mën a jël si semence bi <noise> ñu leeralal leen <noise> ne leen Fapal ku ci bokk ak ku ci bokkul <noise> soo soxlaa semence daañu la jaay semence boobu

<hesitation> <hesitation> <hesitation> question bi dafay dellu si waat si émission bu mu mën ti ñëw rekk mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci biir région bi <inhales> yeneen commune bëgg Fapal yeksi foofu te ba léegi Fapal yeksi wu fa ban leeral nga ciy indi
waaw loolu moom comme ban leeral rekk mooy <hesitation> commune yi si nga xam si ne ñoom duggu see guñ kooku li ma waxoon ci début bi rekk moom laay waxaat nii kooku kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu pour nga mën a def sa pro bind sa programme sa sa sa demande
mën ko déposé ji Fapal <noise> ndax Fapal yaakaar naa ne ñoom pare nañu pour képp koo xam si ne yow yaa ngi ñëw di déposé ñoom ñu def si xalaat def ci jàngat li nga xam sii moom mooy CA bi kooku ñoom lañuy jébal li nga xam sii ne moom mooy demande yooyu ñu xool mën ko validé <noise> kon kenn ku ci nekk war nga mën a jël sa jéego boo mënee woote téléphone comme ni nga waxee
pare ñoonu pour ñooñu président mi ngi fi secrétaire bi nga xam si Malick Sow la mi ngi fi ñooñu ñépp ñi ngi taxaw pour ñoom kenn ku ci nekk nga woo ko mu wan la li nga xam sii moom mooy yoon bi
<hesitation> <inhales> mais Fapal ñoom amuñu numéro boo xam ne tay jii ku cii ku bëgg ku leen bëgg a jot rekk mën nga woote ci numéro boobu <inhales> <hesitation> boo soxlaa Jalle wala nga soxla Diop wala nga soxla ku mu mën ti doon <inhales> maanaam boo soxlaa waa Fapal
waaw mën nga woote ci numéro président mën nga woote ci numéro secrétaire bi le président Moussa Ndiaye secrétaire Malick Sow même Mamadou Ndiaye mi nga xam ne sii moom mooy trésorier ak ñépp rekk képp koo ci woo rekk kenn koo woo rekk mel na ne woo nga ka ca des

mën nga wax sa soxla
léegi ñi nga xam ne par exemple nekkuñu biir Louga comme ni nga ko waxee sànq <inhales> di déglu rajo bi rekk comme ni mu leen dalee Fatick dal leen Fouta <hesitation> ñoo xamante ne dégg nañu émission bi mu intéressé leen <inhales> ñu bëgg a jokkoo ak waa Fapal te xamuñu ñi ngay wax nii xamuñu président Moussa xamuñu secrétaire <inhales> ndax Fapal amul benn numéro boo xam ne moom war nañu ko mën a véhiculé fu waay tollu daal mën cee woote comme ni Louga FM amee <inhales> 33 967 43 00
waaw loolu moom du ma ci sori xëy na boo bu Ibrahima ñëwee

wante li ma mën a wax daal mooy ñii ma la wax ñépp kenn ku ci nekk saa yoo si wootee rekk ñoom dinañu la leeralal li nga xam te ni si moom mooy programme ndax ñoom ñooy ñooy reen yi nga xam si ñoom ñoo ŋànk li nga si ne moom mooy <hesitation> kii bi nu mu tuddati Fapal ñoom ñépp ñoo ko ŋànk <breath>
ren jii nii ren jii nii rekk parlons de ren ren liggéey bi Fapal fan la tollagum ren bi nawet bi commencé ak léegi lu Fapal defagum
waaw bi nawet bi tàmbalee ak léegi Fapal li mu defagum mooy joxe na semence
joxe na semence
baykat yépp kenn ku ci nekk ku soxla engrais it ñi soxla engrais jot nañu seen engrais kon leneen li ci des moom mooy ay formations Fapal dakoy def ndax il faut que saa su ne day formé <noise> baykat yi pour gën leen a yeesalaatal <noise> ndax fi jamono toll tay changement climat bi ak yeneen ak yeneen <inhales> toujours Fapal mi ngi si dawal ay bëtam ngir mën a jàppale ay baykat bi foofu lañu toll instant bii kenn ku ci nekk nag yaa ngi si biir tool yi ñi ngi bay maasàllaa it xay na <hesitation> li des rekk mooy foramtions yooyu ñëw mu complété li nga xam si moom mooy li des si nawet bi <noise>
<hesitation> <hesitation> <inhales> <hesitation> formations yi ñëw mu complété li des ci nawet bi semence yi ñi war a jot jot nañu <hesitation> actuellement kon fi mu toll nii léegi mën nañu wax ni <hesitation> Fapal moo ngay taaxirlu di xaar
waaw Fapal mu ngi taaxirlu di xaar ndax moom it day xaar ah di ñaan rekk Yàlla defal ñu nawet bu barkeel ba nga xam si ne moom kenn ku ci nekk baykat yi <noise> moom pare na li ngay bay si semence boobu moom mi ngi lay taxaw pour mu jàppale la ci jëndal la ko ndax bu njëkk baykat bi bu bayee ba pre dañu ko daan asaaloo ci marché yi

ta li muy jëndee <noise> su su marché bi jaayee si misaal marché bi jaayee 200 Fapal dana def <noise> 250
moom la koy jëndee
waaw ndax bëggul moom lépp luy lor baykat lépp luy wàññi dooley baykat Fapal dakoy xeex ba tax na tay lu marchés yi jaayee rekk dala koy yokkal

te bu boobaa <noise> it baykat bi dangay xam ne dafay sonn moo tax Fapal moom taxaw ne moom baykatam yii kat kenn ku ci nekk li nga ñoral <noise> saa soo paree rekk boo ñëwee moom boo ko jaayee mu fay la si saasi
<hesitation> <hesitation> <hesitation> loolu am na solo mais baykat bi nga xam ne jox nga mooy ñi ngeen jox semence yi <inhales> ñu dem actuellement nii xam nga ñu ngi ci est ce que moment bii nii Fapal mu ngi leen di jàppale ci wàllu suivi di xool tool yi ba xam fu mu toll
<smacks lips> waaw foofu Fapal dana ko def <hesitation> ndax toujours ay animateurs la taxawal Fapal am na ay animateurs yoo xam ne sii ne ñi ngi ci biir terrain bi saa su ne jege baykat bi nga xam ne tay lépp luy problème mu baykat bi su ko yëgee rekk moom animateur ba nga xam si moo nekk si dëkk bi rekk dakoy gaaw signalé ñu dem engagé ko jàppale ko ci côté boobu <noise> kon ñi nga xam sii ñooy animateurs yépp kenn ku ci nekk yaangi ci dëkk yooyu toujours ñu ngi wëlbati kenn ku nekk boo tourné fii demaat nga fële <inhales> pour taxawu baykat yi ñoom rekk lañu fi nekkee taxawu baykat yi <inhales> ginnaaw ñoom ñu ngi taxawu di taxawu baykat yi nag yaakaar naa ne baykay bi bu amee problème <inhales> rekk moom dana teel a wax ak animateur ba teel a wax ak relai ba ndax dëkk yu ci nekk dëkk bu ci nekk ci dëkk Fapal yii <inhales> taxawal nañu fa benn relai boo xam ne kooku relai bi dafay jege baykat yi ba nga xam si baykat yi <inhales> dafay xam seen soxla xam seen i gàllankoor mu mën koo réglé
<blows air> mel na ni am na ku nekk ci ligne bi ci <hesitation> 33 967 <hesitation> 43 00 ñu xool <hesitation> kan la <noise> waa dafa mel ne xaw ma problème mu réseau lañu am xaw ma nu mu demee noonu <hesitation> ma xoolaat 33 967 <hesitation> 43 <hesitation> 00 <noise> allo voilà donc mën nañu xaaraat keneen ci 33 967 <hesitation> 43 00 <inhales> <hesitation> balaa boobu yaakaar naa ne ñu ngi woon ci <hesitation> suivi bi <inhales> nuñuy toppatoowee baykat bi nga xamante ne daanaka yéen a ko jox semence di ko topp di ko jàppale animateurs yi nga xam ne <inhales> ñu ngi àndandoo ak ñoom di leen waxtaan mais <hesitation> décente ci biir tool yi laa wax des fois xam nga tool am na fumuy toll li ñuy naan <hesitation> xaw ma nu ngeen koy tuddee gunóor yooyu di yàq mbay meeg yooyu ndax même produit yi nga xam ne ñooy xeex loolu Fapal da ciy yëngu
<smacks lips> waaw Fapal dana ci yëngu Fapal ci fànn boo xam ne rekk
dafay <hesitation> dafay <hesitation> fexe ba garanti li nga xam si moom mooy attaques yi

Yàlla mën naa dogal nag Yàlla buñu ko gis ren <noise>
wante du tee it ñu waajal ko <noise> ndax am na ay produits yoo xam si ne mi ngi koy joxe <noise> koo xam si ne tay jël nga jël nga engrais soo soxlaa produit it kooku Fapal dana ci taxaw lépp li mu doon nee naa la relai bi nga xam si ne moo fa ne ak animateur bi ñoom ñu ngi siuvi: Fra ndax ñoom ñoo ngi topp tool yi ñu ngi topp tool yi ndax boo xoolee nii <hesitation> tay fi mu ne nii malay waxee dëkk boo ci dem am na anim am na relai am na animateur kon ñooñu ñépp seen taxawaay mooy too jàppale baykat bi gunge ko su tool yi amee ruur rekk ñoom ñooy njëkk a signalé affaire bi ñu mën ko attaqué ji bala muy engagé lu bari
<blows air> loolu am na am na am na solo <hesitation> 33 la 967 <hesitation> 43 <inhales> 00 fii ci <hesitation> 88.7 FM Louga daanaka daal Fapal <hesitation> bàyyiwul dara mais <hesitation> Jalle bu njëkk dañu doon seetlu ne baykat yi ci góor ñi la doon ëppee waa léegi dafa mel ni jigéen ñi ñu ngi koy bëgg a nangu nangu ci ci ci ci góor ñi <hesitation> lan moo changé ba léegi jigéen ñi gën a ñeme mbay mi
waaw xam nga jamono day dox xam nga jigéen fi ñu toll tay nii <noise> li mu yanu moo bari ndax góor ñi mën naa ne ne <hesitation> lépp loo xam si ne lu jëm si wàllu kër gi jigéen ñee si ëppale góor ñi instant bii jigéen ñee yore xale yi ñooy yóbbu mu jàngi ñooy yóbbu faji ñooy defi lépp góor gaa ngi ànd ak ñoom waaye nag am na lu bari loo xam si ne jigéen gi dana ko def sax te góor gi du ko yëg kon <noise> su soxla yi baree bëgg-bëgg yi bari il faut que kenn ku nekk dem jéem dem daani doole daani doole boobu nag moo tax nag tay fu góor taxawee jël semence jigéen taxaw jël fa semence dem ji wi <noise> jigéen ñaa ngi yore charette mbaam ñii yore charette fas ñii yore fas <noise> ñii yore mbaam ñii yore leneen ñii yore leneneen góor ñi instant bii jigéen ñi moom ci côté Fapal jigéen ñi mayuñu leen dara
<blows air> xaaral ñu xool kii moom ndax <hesitation> dana allo ñu xool ba xam
salaamaalekum
waaw maalekum salaam
Amady
waaw
maa ngi leen di nuyu Mbacke Gueye * Kelle <noise>
he Mbacke Gueye ñu ngi lay ziyaar <noise>
<noise> maa ngi lay ziyaar na ngeen def
naka waa Kelle ñoo ngi sant Yàlla bu wér di nuyu Jalle <noise> Jalle Ndiaye sa rakk ju baax jooju <laughs>
di ku % ku am jom ku nangoo liggéey ku xam li muy def ànd ak <hesitation> le président Moussa Ndiaye

<coughs> ku baax la ku xam li muy def ku am yar di ñaan Yàlla Yàlla na ko Yàlla jàppale jërëjëf merci waay merci
jërëjëf Mbacke kontaan nañu bu baax
merci jërëjëf jërëjëf Ndiaye merci maa gën a kontaan de danga nekk ku jambaare ku am yar ku nangoo liggéey nga vraiment

nekk ca Travo ca Kelle <hesitation> xam naa ne aussi vraiment li mu def am na solo
dëgg la
<hesitation> seede yi nga xam ne moo ngi koy def gis nga liggéey rekk a am solo

sëñ bi maa ngi lay ziyaar noo tudd tur bi Mbacke Gueye Njeri ah Mbacke Gueye Kelle génn Mbacke gueye Njeri ñëw <laughs> <noise> maasàllaa naka waa Njeri

walay ndeysaan alaxuma amiin

ndax mën naa ko am waaw est ce que mën nga ma koo jox

574 <noise> 41 38 d' accord même <hesitation> Mbacke Gueye mi woote sànq dafa ma rëcc <noise> waaye bu ma <hesitation> amaatee numéro dinaa jël merci beaucoup hã voilà merci ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa ne Mbacke Gueye moom it su fekkente ne mën namaa joxaat numéro dinaa ko <inhales> yitewoo lool gis nga Jalle <hesitation> muy waxtaan baa ngi noonu nit ñi di

di suivre <inhales> mooy ëpp solo fuuf ñi nga xam ne sax ñooy ñooy ñooy woote parce que dafa am ñoo xam ne dañ siy jëlee njariñ ba dañuy bëgg di noté duñu bëgg dara <hesitation>

voilà man la Mbacke gueye
voilà Mbacke Très bien voilà jërëjëf <hesitation> sama numéro <noise> 641 <noise> 77 la 641 waaw
18 22
18 22 <noise>
waaw ndax Jalle moom dafa ànd ak ñu mat a àndal ku mel ne Moussa Ndiaye xam nga ku mel ne Modou Ndiaye vraiment dafa kii dafa am yar <noise> Jalle mësuma ko xam sama bakkanu doom
dëgg la

maasàllaa
<hesitation> ku jambaare la mais yow <hesitation> vraiment ku baax nga maa maa ngi nuyu Mabacke mi fi génn léegi sama mag jooju <laughs>
d' accord
kontaan nañu bu baax
<blows air> lii tubaab bi di wax naan un Mbacke en remplace un autre ha <laughs> Mbacke <laughs> voilà am na <hesitation> solo ba tay ñuy waxtaanee ci <hesitation> Fapal <hesitation> Fapal nag <hesitation> vraiment di yëngu <hesitation> ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu mbay mi surtout jàppale baykat yi <inhales> ñu ngi nekkoon sànq ci jigéen ñi léegi dañoo dugg ci mbay mi ak doole <inhales>

te yéen jigéen ñi maasàllaa ku leen jàppale ngeen dem
waaw loolu dëgg la ñakk moyen moo ci ëppoon <noise> tay Fapal ñëw ne amul góor amul jigéen kenn ku nekk am nga sañ-sañ pour mën a am semence di bay comme ni ko ñëppiy defee ndax booy xool Fapal <noise>
baal ma ma jël kii rekk ñu yegale allo
asalaamaalekum
waaleykum salaam
na nga def waay
sant bu wér alxamdulilaa
<hesitation> Jalle Ndiaye nanga def
maa ngi sant bu baax alxamdulilaa
tur bi naka la ak foo ñuy woowee
kii de Mbaye Ndiaye Kala Sane Mbaye
mbaye Ndiaye
% Jalle
Ndiaye
nanga def
maa ngi fi rekk Ndiaye
Ndiaye ana waa kër gi
alxamdulilaa ñu ngi sant bu baax
ana waa Kelle
naka waa Kalla
waawaaw xam nga léegi laa jot message bi de monte léegi jot naa message bi
walaay ndeysaan

dëgg la bu leer
kon ñu ngi lay siyaare di baalu àq ñépp